Ho anao izay tsy afaka mivoaka ny trano ka hanafatra sakafo, ny toeram-pisakafoanana anankiray dia afaka manatona anao any an-trano. Manana fiara izy afaka anaterana sakafo, manana ihany koa izy kodiaran-droa afaka hanaterana an'izany sakafo izany koa aza misalasala ary ny miantso e !

Manga dia manga tokoa ny lanitra. Mahafinaritra ery mijery ny ranomasina miampy ny havoana maitso mavana izay mampite hitsangatsangana, sady mampite hizahatany. Tena tsara ery ny hakanton'ny zava-boaary nataon'Andriamanitra.

Misy karazana vilany, izay atao amin'ny fatana mandeha amin'ny herin'aratra, izay mitovy amin'ny fahamasahan'ny fatana rehetrarehetra ireny ihany ary tena matsiro tokoa ny nahandro, izay andrahoana ao aminy.

Efa hianatra izao ny ankizy ka raha ohatra ka tsy tafody atoandro dia aleo mitondra sakafo, atao anaty fitoerany mafana tsara dia amin'izay tsy mangatsiaka, mety tsy hankarary izany raha ohatra ka mitana hafanana tsara ny sopera asina anazy.

Mahafinaritra sady mahavariana ny mijery itony voronkely itony, tena mahavelom-bolo tokoa satria na mihaino ny siotsiokany vao maraina aza dia mampifoha, indrindra indrindra fa any ambanivohitra ianao mihaino an'izany any anaty alaala.

Rehefa eny an-tsena dia aleo tsy takonana ny fivarotan'ny sasany, manjary mampifamaly satria tsy mitodika any amin'azy ny mpividy, fa aleo mba maka sisisisiny, mba samy manana ny anjarany avy ny olona tsirairay avy e !

Mahafinaritra ery ny mijery ny olona mitangorina andeha hivavaka. Ilaina izany satria mba ho fanomananao ny ho mandrakizay anao sy fikarakaranao ihany koa ny fiainam-panahinao eto amin'ity izao tontolo izao feno faharatsiana ity.

Ity karazana fanafody iray ity dia tena nalaza tokoa teo aloha teo tamin'ny areti-mandringana izay nisy teto amintsika, izay raokandro malagasy moa izy ity noforoan'i dokotera Rakotomalala Edmond.

Ananantsika betsaka tokoa raha ny voankazo, tena ananantsika maro isan-karazany. Azo atao ranony tsara izao ny garana izay tena fanaon'ny olona indrindra indrindra ireo ho an'izay manana tosidra.

Afaka atao sakafo maraina tsara tokoa ny mofo baoilna izay tena manavanana ny Malagasy tokoa ny manao azy, ampiarahina amin'ny kafe tsotsora eny izy dia ao, mety tsara ny tontolo andro miaraka amin'ny asa aman-draharaha.

Toy izao ny fanorenana ny fiangonana na tranon'Andriamanitra aty amin'ny tanàna lavidavitra an'Antananarivo izay misy alaala manodidina ary tendrombohitra ihany koa, izany hoe miala lavitra ny tanàn-dehibe mihitsy no misy azy.

Ny karazana hoditra tahaka itony koa dia tena ankafizin'ny olon-dehibe tokoa satria ny kitapo tamin'izany dia vita amin'ny hodi-boay. Tena lafo dia lafo tokoa ny vidiny, izany hoe ny tanora no mbola tsy dia tena mahay azy loatra.

Ny goavy dia isan'ireo voankazo izay tsy dia tena be mpitia loatra. Misy fotoana nefa izy ireny rehefa tonga ny vokatra ka miakatra dia ilaina jerena tsara ihany rehefa amin'ilay masaka be iny satria mety misy biby any anatiny.

Ny magazay fivarotana an'itony vata fampangatsiahana itony moa dia ahitana an'ireo endriny samy hafa na ny lokony samy hafa koa. Tahaka ireto izao dia misy mainty, misy ihany koa anefa ny mazavazava loko. Misy kely sy lehibe izy ireny ka anjaranao no mifidy

Any anatin'ireny magazay lehibe ireny ihany koa dia misy ny fitaovana azo anaovana ny fampiaingona ny mofomamy, labozia sy ny haingo-kaingony isan-karazany ireny. Tsy voatery izay ihany ny hita any nefa fa ny zavatra rehetra izay mety ilaina rehetra.

Ny seza fandraisam-bahiny dia ilaina tokoa ho an'ny trano tsirairay avy, na ho an'ny birao fandraisana olona samihafa. Misy loko isan-karazany azo hisafidianana izy ireny fa ny lokon-davenona kosa dia mbola mihaja tsara ho an'ny tsirairay.

misy isan-karazany ireto ny vokatra izay azonao ampiasaina ny fikarakarana ny vatana ka aleo misafidy ny natoraly foana e na hoanina izany na hosorana izany dia aleo misafidy ny natoraly foana satria iny no mahasalama kokoa

Fomba fanaon'ny vehivavy any amin'ny faritra hafa moa no manao masonjoany amin'ny tarehy ka na aiza na aiza no alehanao na hiantsena ianao na andeha mandehandeha ho aiza dia afaka hoentinao eny an-dalana eny izany. Tsy mahamenatra.

Ny Baranjely dia isany legioma izay tsara tokoa saingy vitsy dia vitsy ihany ireo olona izay mankafia azy itony, raha mbola tsy nanandrana ianao dia andramo kely anie! Hampiarahina amin'ny hena na tsy hasiana hena ary fa ataonao bebe menaka sy ritraritra fotsiny dia mampilela-molotra.

Itony karazana menaka fatao amin'ny volo itony moa izany dia natokana ho an'ny zazakely ity anankiray ity satria dia vita amin'ny menaka zavoka izy ary mety amin'ny volo maina sy mila fitandremana.

Jereo anie e! Miteraka ianao nefa avy eo ianao mangataka, tsy aleo ve mandeha miasa e ! Aleo mitady asa hamelomana an'ireto menaky ny aina satria ny zaza anie tsy mahalala tsy misy e ! Mampalahelo izy ireo.

Ity fiara lehibe ity dia fiara natokana hanaovana ny asa vaventy izay tsy vitan'ny fiarakely. Ny tao-zavatra vaventy rehetra dia izy no ilaina azy, ny fibatana ny vy lehibe na ny vato lehibe izany.

Matetika rehefa maheno ianao hoe misy vatomamy zaraina ary na misy vatomamy zaraina zaroa dia ny dikan'izay dia misy kifetifety kely izay any ho any. Mila mitandrina ihany nefa ho an'ny ankizy fa mankarary nify ny vatomany.

Ny fandriana ambony ambany tahaka izao dia ilain'ny ankohonana tokoa raha ohatra ka maromaro anaka ny ao an-tokantrano. Malok'ila no filaza azy ary samy manana ny rafitra andrafetany azy ny tsirairay.

Manamora ny fiainan'ny olona mihitsy moa ny fisian'itony mpivarotra fahana eny anelankelankin'ny tsena rehetra rehetra itony satria raha any amin'ny tany lavitra ianao no tsisy fahana, ilaina ihany ilay misy an'ireny isaky ny elankelan-trano e !

Maro dia maro tokoa ny fisehon'ny fihaingon'akanjo amin'izao fotoana izao ; fa tsy hoe rehefa ratsy na lamaody ary dia tiavina foana anefa dia hita izao fa mivareraka ny paoziny.

Ny katsaka dia misy fotsy tahaka izao ihany koa fa tsy voatery mavo foana, izany hoe samy manana ny lokony fotsiny fa ny tsirony dia mitovy ihany. Tsara kokoa raha mihinana sy manandrana ianao dia mahita.

Efa ho avy izao ny fidiran'ny mpianatra. Tena ilaina tokoa ny kapa satria efa hiditra amin'ny andro mafana isika izao. Sady ilaina maivamaivana koa ny ankizy rehefa mandeha mianatra e ! Mba tsy mavesatra be loatra ny entana hoentiny dia mbola mavesatra ihany koa ny kapa anaovana.

Ao amin'ny faritan'i Fianaratsoa no misy an'ity tsangambato iray ity, izay misoratra hoe ''misaotra '' satria mandalo eto daholo moa ny mpizahatany sy ny olona maro dia mahita an'ity tsangambato ity ka velom-pisaorana ny mponina any.

Misy isan-karazany moa ny fomba famandrihana itony biby ratsy itony na ny voalavo. Ny antsika izao dia manana an'ilay atao hoe tonta izay asiana hena kely fotsiny eo amin'ilay izy dia avy dia miketoka. Misy ihany koa ilay somary miraikitra ireny izay hamandrihana anazy.

Mampaniry voly tokoa ity savony "SOA" ity izay hitanao ao amin'ny "MIRA" , raha ohatra ka manifinify ny volonao dia azonao azonao ampesaina tsara ny savony "SOA". Jifao ary izany ao amin'ny "MIRA" e!

Efa tena betsaka dia betsaka tokoa ireo karazana kapa izay amidy eny an-dalana rehetrarehetra eny indrindra ho an'ny ankizy kely, izay miaro amin'ny fahavaratra ihany koa satria ilay tsy mora lenan'ny orana izy ireny.

Ny akondro dia isan'ireo voankazo misy foana mandavantaona ary betsaka ny ilaina azy, toy ny : mpahandro koba izao dia mampiasa akondro, ny manao mofo akondro ihany koa dia mampiasa akondro, ilaina ihany koa izy anasitranana ny aretim-po ho an'izay manana an'izany.

Misy ny akanjo izay anaovan'ny sasany indrindra fa ireo mpilatro dia ratsy dia ratsy tokoa tahaka ity dia efa ho tataka hatrany amin'ny fitombenana ka raha vao miondrika ianao dia mety hiseho daholo ny hatrany anaty rehetra any.

Tsara tokoa ny mijery ny fanambadiana izay manana lohahevitra tena maha-malagasy toy izao. Mitondra ny satroka tsihy, misalotra ny lamba amin'ny maha-malagasy ary ny vehivavy dia manao ny akanjo mahamendrika amin'ny maha-malagasy.

Tena ilaina dia ilaina tokoa ny mampiasa ireny fanadiovana nify ireny ; ao anatin'izy ireny no ahitanan'ny singa izay mampahateza sy mahasalaman'ny nify. Ilaina ihany koa ny fanontsanana ny ativava, ny borosy nify moa dia tokony atao manara-penitra tsara.

Ity no atao hoe sarin'ny bolabolan-tany izay misy an'ity toerana izay hiainantsika ity, ny ahitana azy moa ho an'ireo mpianatra izay mila izany dia eny amin'ny foibeny taon-tsaritanin'i Madagasikara, any no tena ahitana azy.

Ny sakafo malagasy dia mahasalama tokoa satria isika dia manankarena an'ireo karazana legioma izay azo atao mifangaro tsara. Sahala an'ity izao dia lasopy legioma. Nafangaro tao daholo ny karazany rehetra rehetra toy ny ovy, ny angivy tonga dia manome tsirony tsara.

Misy karazany maro ny menaka azo hatao amin'ny volo ary mety efa nanandrana karazany maro mihitsy ianao, fa amin'ity indray mitoraka ity dia mampirisika anao hoe mba handramo indray ny tsy hita fototra hoe sao dia mba io indray mba tsaratsara kokoa noho ny hafa.

Ity fitaovana ty ndray, dia tena ilaina tokoa hoan'ny rehetra ; satria, dia tena manala fahasahiranana tokoa izy rehefa mampangotraka rano. Tsy hosotrona hiany nefa n'ilaina ny rano mangotraka ; eny fa na dia, handroana sy hisasana aza.

Tena mafy dia mafy tokoa ny fiainana, n'aiza n'aiza ny sisin-dalana alehanao dia hitanao fa misy mpivarotra manokonoko entana kely etsy sy eroa ao ny sakamalao ao ny tongolo ao ny voatsinefy ao any poma, samy manana ny entana atokotokony ny mpivarotra tsirairay avy.

Ny lovia dia samy misy azy avokoa ny tokantrano tsirairay avy ny endriny fotsiny no samy hafa ao no misy ny jobo ary ao no misy no fisaka. Samy manana ny itiavana azy nefa dia ireny olona tia somary roandrony ireny ny sakafo dia somary jobojobo ilay fisapisaka koa ilay somary mainamaina ny sakafo itiavany azy.

Na manao ahoana na manao ahoana ny endriky ny tranonao dia tadidio foana fa rehefa tonga ny fetim-pirenena dia tokony manangan-tsaina tahaka izao. Na aiza toerana asianao azy na eny ambony tafo, na eny amin'ny varavarakely... dia mety avokoa.

Ny manga ihany koa dia voankazo mandalo no misy an' azy eto amintsika ka rehefa tonga ny fotoanany dia ilaina ihany koa mihinana azy ; amin'ny fotoana fahatongavany akaikikaiky noely iny dia betsaka izy ireny ary mila mihinana sy manenjika fisiany isika.

Rehefa reraka avy nanao fanatanjahantena dia aleo mba makamaka sary kely e ! Miaraka amin'ny kiraro sy ny baolina, dia mba makamaka sary kely mba hatoro an'i ry Dadatoa sy ry Nenitoa ilay sary hoe izao ny paozy rehefa avy manao fanatanjahantena.

Ilaina tokoa ity fitaovana plastika iray ity ao antokatrano azonao andaminana ny zavatra madinidinika rehetra izy afaka asinao ihany koa izy lamba maloto eny fa na dia ny kiraro maloto ary dia afaka atao ao anatiny.

Rehefa vita ny fampianarana ao an-dakilasy dia ilaina tokoa ny ankizy mba miala voly kely, mba asaina manao kisarisary amin'ny taratasy izy arak'izay mba fahaizany eo, ilaina ihany koa izany ny fampivelarana ny sainy fa tsy voatery mianatra foana.

Mafilotra tokoa izao karazana laoka izao: hena kisoa sy vorona. Ny laoka toy izao moa dia tsy mba dia fatao an-davanandro loatra, fa matetika rehefa fety izay vao mba atao ao an-trano satria lafo dia lafo ihany koa ny vidiny.

Ny lolo dia isany biby izay fatao kilalao tokoa tamin'ny fahazazana, misy ny ankizy dia misambotra any izy ireny ary atao isan-karazany mihitsiny izy ireny.

Mahafinaritra ery ny mahita ny tovovavy manao akanjo lava izay tsy manintona ny mason'ny zatovy lahy ka mampitondra ny filan-dratsy eo aminy mahafinaritra satria zatovovavy mendrika ny hoavin'ny firenena.

ny boloky dia hisan'ireo biby izay nataon'andriamanitra hiarahiaina amin'ny olombelona ihany koa ny hohatra fataon' izy ireny dia ny mamerimberina ny teniny olona ka mahagaga ny olona izany

Mahafinaritra ny mankafý ny zava-boahary nataon'Andriamanitra, tsara ihany koa ny manjono eny amoron-drano, azo atao ihany koa ny sady mahandro sakafo dia rehefa avy manjono dia mihinana ilay sakafo.

Ny vehivavy ao an-tokantrano dia tsara raha samy manana masinina fanjairana avokoa. Ny anton'izany dia mba hitsinjovana an' ireo rovidrovitra rehetra rehetra ao an-trano sy mba hanalana andro e ! Mba afaka atao fialamboly koa izy io indraindray.

Ity biby ity no atao hoe ala izay hitantsika eny amin'ny zorin-trano eny. Rehefa malotoloto izay ny trano ka tsy voafafanao ny zoriny dia manao trano eo izy, manao trano lay vita amin'ny tanany sy ny tongony.

Ny trano fivavahana dia natokana ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka na olon-dehibe na tanora na ankizy. Ny ankizy indrindra indrindra dia ilaina mba hoentina mianatra sekoly alahady isaky ny tonga ny fotoana tokony hianarana an'izany satria na ny Tompo ara dia miteny hoe aza rarana ny ankizy hanantona ahy.

Toy izao ny fitafin'ny zazavavikely rehefa tonga ny fotoana fampakaram-bady, mahafatifaty anie izany. Mety ihany koa anefa raha asiana voninkazo kely tazominy eny amin'ny tanany, vao miha tena tsara.

Mahafinaritra tokoa ny mahita ny fianakaviana rehefa lanonana tahaka izao. Miara-maka sary hita ao avokoa ry Dadatoa sy Nenitoa indrindra moa fa ry Bebe izay tsy hadino misy ny zafikely ihany koa.

Lehilahy iray mandoko trano izay tsy misalasala izy manao ny asany satria izay no amelomany ny vady aman-janany. Na dia maloto sy miosona tahaka ny inona aza ny fitafiana dia atao tsara ny asa satria izay no ivelomana.

Ny kily na ny voamadilo dia hohanin'ny olona amin'ny sira sy ny sakay. Hoan'izay tsy tian'izany kosa anefa dia azo atao ranom-boankazo tsara izy itony ary afaka ataonao araka izay hamamy hitiavanao azy izany.

Amin'izao vaninandro iza dia efa miha-mandroso tokoa ny teknolojia, izany hoe na itony solaitra itony ara dia efa misy ny manoratra amin'ny penina izay azo fafana fa tsy voatery mampiasa tsaoka foana.

Mafy dia mafy tokoa ny asan'itony mpanao trano itony. Maloto daholo atrany an-doha ka hatrany am-paladia tsy maintsy atao anefa ny asa satria tsy mora izany mamelom-bady aman-janaka izany.

Ilaina dia ilaina tokoa ny mandeha mitsidika ny rova izay lapa tena manan-tantara tokoa amintsika. Indrindra indrindra ireo taranaka taty aoriana dia tsara raha ho entina mandeha mitsidika an'izy ireny ahafantarany ny tantara misy ao anatin'ny rova.

Azo atao tsara mihintsy moa izany ny manao an' itony karazana mofo itony amin' ny legioma izay misy eto amintsika. Eto izao dia hitantsika fa ny barananjely no nampiasainy ary namidiny izany dia nataony eo anaty vitirina mba ho hitan' ny rehetra.

Ny ravintsara dia isany zava-maniry anankiray tena tsara tokoa satria azo anaovana dite izy io, azo ievohana ihany koa, izany hoe manala aretina maro samihafa izany izy, azo hitsaboana tsara.

Misy ihany koa ireo fivarotana akanjo izay ahitana pôketra, kiraro, pataloha, ambonin'akanjo isan-karazany. Misy izy ireny dia afaka manafatra fotsiny ianao fa tsy voatery mankany aminy, manafatra dia tonga izy.

Ny kily ihany koa dia betsaka et amintsika. Izany hoe misy manao ranom-boankazo izy io, misy hoanina amin'izao, misy mihitsy ary moa anaran'ny toerana eto amintsika izay atao hoe Bekily satria isika dia tena manana kily betsaka.

Ity indray no atao hoe voanio izay afaka atao amin'ny sakafo isan-karazany izy, afaka hanaovana vatomamy ihany koa na masira na mamy ny sakafo hataonao dia mety hanaovana azy avokoa izany.

Tsara kosa ny mijery ity soavaly anankiray ity, izay tena tian'ny ankizy rehefa hoe handeha hitsangatsangana dia hitaingina soavaly sady misy efa mampianatra mitaingina izy ireny. Na ilay kely na lehibe dia afaka mitaingina aminy.

Ny seza fandraisam-bahiny dia azonao ovaina ihany koa ny lokony, ovainao ihany koa ny fonony amin'izay hitiavanao anazy. tsy voatery mividy seza vaovao foana fa na io seza io ihany ary dia afaka ovainao ny fonony. Azonao asiana ondana kely maromaro ihany koa.

Ho anao renim-pianakaviana izay vao tera-bao raha mbola azo atao dia aleo ampinonoina nonon-dreny foana ny zaza rehefa vao teraka. Raha ohatra moa ka sendran'ny tsy afa-manoatra ianao ka tsy maintsy mampiasa ny ronono amin'ny boaty dia ampirisiho tsara ny dadan'ny zaza hiasa mafy satria dia efa roa arivo sy roa alina ny boaty iray

Tena tsara dia tsara tokoa ity toerana izay fanaovana lanonana eny amin'ny rovan'ny madagasikara ity, satria dia mahazaka olona maro dia maro tokoa. Vita tena manara-penitra ihany koa ny toerana, satria tsirairay mihitsy ny fitoeran'ny olona, tsy mifanosika.

Misy moa ny toerana fijerevana lanonana tahaka izao dia samy manana ny mety aminy tsirairay. Tahaka ny hita teto izao dia misy ny toerana malomaloka dia misy ny toerana azon'ny masoandro ka raha tinao ilay eny amin'ny malomaloka dia tongava aloha rehefa mijery fety fa mahafinaritra nipetraka eny. Raha tianao ihany koa ny atỳ amin'ny azon'ny masoandro dia afaka manao kasikety fotsiny ianao.

manana ekipa vehivavy mafinaitra tokoa isika raha eo amin'ny fanantanjahatena ny makia dia vehivavy afaka mifaninana amin'ny lehilahy ary tsy ambakan izany ny zava-bitana izy ireo

Samy mba makamaka toerana kely eny daholo na ny mpivarotra akanjo na ny mpivarotra kapa ny ireo kodiarandroa izay natao hitateram-bahoaka satria kely dia kely ny toerana dia aleo mba samy mahazo izay anjarany e.

Ny henan-kisoa ay ravitoto dia isan'ireo sakafo malagasy tena ankafizin'ny maro, eny fa na dia ny vahiny ary avy any ivelany dia mitady izany henan-kisoa sy ravitoto izany eny amin'ireo fisakafoanana maro.

Tsara ery ny tanàna rehefa malalaka. Rehefa misy lanonana mpianakaviana dia afaka atao an-tanàna anao ihany izany fa tsy voatery manofa efitra malalaka any amin'ny hotely lehibe. Mahafinaritra ery mijery azy rehefa voahaingo tsara. Mitovy daholo ny seza dia tsara e !

Ny Rovan'i Manjakamiadana, na Rovan'i Madagasikara, izay efa nomena ny anarana taty aoriana, dia manan-tantara tokoa amin'i Madagasikara satria izy no Rova avo dia avo indrindra eto Antananarivo.

Mila arovana amin'ny mpangalatra tokoa ny tanàna amin'ny fametahana an'itony vy fiarovana amin'ny mpangalatra itony satria ny vanim-potoana amin'izao dia tena tsy milamina tokoa ary aleo mitandrina ihany.

hitanao any amin'ireo magazay lehibe ihany koa ireo karazana sakafo amin'ny boaty izay milona amin'ilay itiavan'ny vehivavy azy, misy ireo izay tonga dia azo hohanina, misy ihany koa ireo izay mbola milona elaela

Misy ny karazana fanafody izay tsy any amin'ny toeram-pivarotana an'izy ireny no misy azy. Ilaina ihany anefa no mandeha manantona ireny fivarotam-panafody ireny satria any no tena azo antoka fa tsy ny eny amoron-dalana rehetra eny.

Itony karazana mpivarotra hani-masaka itony dia, mila mitandrina tsara satria, ny aim-bahoaka no tsinjovina amin' ilay izy, mila saromana tsara sy harovana tsara ny fahadiovana, mba tsy hisidinan' ny mikraoba.

Ny karazana lasary dia sakafo tena ilain'ny vatana satria mitondra otrikaina betsaka tokoa ; hitatsika eto ny voatabia sy ny zavoka izay atao lasary eny fa ny zavoka dia mbola vitsy dia vitsy ny tia azy raha atao lasary izy.

Izany no atao hoe gasy ka tsara ! Na fitafy na fitsiky na taovolo na famindra, tena manome songadina tsara mihitsy ny maha malagasy tovovavy Malagasy.

Tsara ery ny mahita ny trano. Misy sary ny rindrina, milamina tsara. Eny fa na dia ao anatin'ny efitra anankiray ary no ahitanao sady misy seza fandraisam-bahiny no misy seza fisakafoanana, rehefa milamina tsara io dia mafinaritra foana.

Ilaina tokoa ny hisian'ny fiarahana sy ny firaisan-kina ao anatin'ny orinasa na fianakaviana. Ilaina ny fotoana mba hisian'ny hoe ndao mba hiara-haka sary isika rehetra rehetra amin'ny fotoana misy fetifety indraindray mba ilaina izany e !.

Rehefa tonga tokoa ny fotoam-pahavaratra dia maro ny atỳ antanàn-dehibe no dibo-drano ny toerana, tsy misy lalana itsony ny rano. Toy izao miseho izao dia ireo mpanam-bola no manototra tany etsy sy eroa izay tokony ho lalan'ny rano.

Any anatin'ireny magazay lehibe ireny koa dia misy mivarotra vary fa tsy voatery hoe ilay sakafo ao anaty boaty sy ao anaty tavoahangy ireny daholo no misy any. Raha sendra harivariva ianao ka miantsena ka mbola adinonao ny nividy vary dia ao ihany ianao no mividy fa tsy mitady "épicerie" intsony.

Rehefa vita moa ny fety aman-danonana iray dia tsy maintsy miafara foana izany amin'ny fizarana mofomamy sy ny tsindry sakafo izay hitantsika eto fa ny mofomamy izao teto dia nohaingona karazana haingokaingony mangamanga, volontany ary ny tsindry sakafo dia maitsomaitso ny fanantenana.

Ho an'ny mpianatra dia ilaina tokoa ny manana penina karazan'ny loko samihafa izay andikanao ny lesona. Misy izy ireny ny maitso ; ny mena ; ny mainty ary ny manga. Natao isan-karazana izy ireny mba andikanan'ireo lesona mba ampiavaka tsara ny lohateny samihafa.

Ity fitaovana iray ity dia ampiasaina rehefa hanao boky ny mpianatra iray na ny olona iray na mpiasa iray izany. Rehefa manao boky moa dia tsy maintsy atambatra ao anatiny daholo ny pejy maromaro manaraka ny laharana izay vao vita ny boky.

Samy manana ny karazam-pivelomany ny olona tsirairay avy. Ho an'ny sasany dia mamelatra entana kely eny amin'ny sisisiny eny, manokonoko voatsinefy amin'ny kapoaka dia manao kimofomofo. Izay dia azo ny sakafo androany aloha e! Dia rahampitso indray manao torak'izany.

Andeha iantsena ve ianao nefa mitondra kodiaran-droa ? Tsara kokoa ianao raha mitondra namana iray iandry azy. Raha ohatra ianao ka tafiditra ao anaty tsena ka tsy manana namana, efa lasan'ny mpangalatra ohatr'izay ny kodirandroanao.

Izao voninandro izao dia milaza tokoa fa tady ho avy ny orana. Matoa ny rahona maintimainty be ohatra izao dia manambara izy izay fa ho avy tsy ho ela ny orana ka isika mandeha ny an-dalambe rehetra eny mila miomana amin'ny elo satria manjary lasa mitondra aretina indray raha lena.

Any amin'ny itony magazay lehibe itony ihany koa dia ahitana ny karazana kimofomofo mamimamy izay tena azo atao tsindrin-tsakafo tokoa ho an'ny ankizy na atao sakafo maraina. Raha ohatra anefa ianao ka manana ny azo atao dia aleo manamboatra ao an-trano satria izay no mety moramora kokoa.

Misy sekoly anankiray izay fianarana mamily fiara, eny Ambanidia eny no misy azy. Izy moa dia tsy sarotra tadiavina, satria eo amoron-dalana, izany hoe : miakatra amin'ilay tohatohatra be miakatra any amin'ny Rova iny ianao, dia vao eo amin'ny voalohany indrindra eo dia efa mahita an'ilay sekoly.

Tena matsiro ny mihinana vorovoron-kena miaraka amin'ny tongolo gasy. Izany hoe ho an'ireo olona izay somary mararirary vavony dia tsy dia tena tsara loatra ny mihinana azy itony be loatra satria tena matsiro dia matsiro tokoa izy.

Ity fitaovana iray ity dia ampiasain'ny mpivarotra no tena ankabeazany satria handanjana entana amidy ; na koa tsy mpivarotra fa afaka ampiasainao ao an-tokantrano ihany koa izy raha mila izany ianao.

Raha manana voninkazo ianao ao an-tanàna dia mila karakaraina izy ireny, mila havaina tsara, esorina ny ahidratsiny dia hitondrahana ihany koa izy satria manome endrika ny tanàna izy ireny, amin'izay mivelatra sy miaina tsara.

Tsy ny vehivavy ihany no manao volo fa ny lehilahy ihany koa dia efa manomboka miditra amin'ireny fanampahana volo sy fanamboarana volo ireny. Ity iray ity dia efa amboariny mivilana mihitsy ny volony izay hita hoe ratsy ihany ilay izy satria mihenjakenjana be ilay volo.

Faly ery ny ankizy rehefa tafahoana ny be sy ny maro. Misy ireo fianakaviana lavidavitra no misy azy, misy ihany koa ireo sasany izay tena tsy mifankahita amin'ireo fianakaviana sasany mihitsy ka rehefa tafahoana tahaka izao dia faly ery izy ireo.

Tsara ary ilain'ny ankizy sy mampivelatra ny sainy ny mampanao taozavatra azy indrindra indrindra raha samy miaraka ny mpanabe sy ny ankizy, na ny ray aman-dreny sy ny ankizy koa ary afaka manao an'izany mba hampitombo sy hampivelatra sy ny fifandraisana eo amin'ny lehibe sy ny ankizy.

Rehefa tonga ny fotoam-pialan-tsasatra dia mandeha miala sasatra ny ankamaroan'ny ankohonana. Misy ireo toerana izay natokana hivantanana, izay trano kely mitovitovy avokoa. Ireny dia samy manana ny isan'ny fandrianany avy.

Manan-talenta dia manan-talenta tokoa ny mpanao hosodoko anankiray teto satria dia vitany mihitsy ny naneho an-tsary ny mahamalagasy antsika amin'ny fampiasana ny laona sy fanoto izay fantatra fa isika irery ihany no mahay mampiasa an'izany.

Mahay dia mahay tokoa ny mpanao sary sokitra teto satria dia nasehony tao anatin'ny sarintanin'i Madagasikara ny kolontsaina izay mampiavaka azy sy ny zavamaniry izay mampiavaka azy toy : ny ravinala, ny mitoto vary, ny sary omby ombin-tsarety, sy ny sisa maro hafa.

Ny karazana ragidro tahaka izao koa dia isan'ireo biby izay hananantsika ao amin'ny valan-javaboary, efa somary mitady ho lany nefa izy ireo ary mila tandrovana tsara satria dia hafantarana ihany koa izy ireny ny maha malagasy antsika.

Ity fitaovana iray ity dia fampiriman'ireo olona sasany vola na ny fitaovana sarobidy na ny firavaka izay izy tompony iany no mahay azy na maha sokatra azy na hidiana izy.

Maro azo hisafidianana tokoa ny voninkazo fatao amin'ny haingon-dadabatra, samy manana ny hitiavany azy ny tsirairay avy, ny eto izao dia voninkazo iray mahafatifaty miendrika mananasy, any amin'ireo magazay lehibe no ahitanao isankarazany amin'izany.

Ny trano fivavahana na ny fiangonana dia natao ho an'ny olon-drehetra. Mila karakaraina izy ireny, mila tohanana ihany koa ny asan'Andriamanitra ; tsy voatery hoe amin'ny ampahafolon-karena ihany fa raha misy ny azonao atao dia azonao lokoina ihany koa izy ireny. Sahala an'ity trano fivavahana ity izao dia efa tena ratsy dia ratsy tokoa ny lokony.

Misy karazany maro ihany koa ny fomba fandrahoana ny atody sy ny fikarakarana azy. Raha ohatra ka hanomana lanonana ohatra dia afaka handrahoana amin'ny akorany izy dia voasana avy eo, esorina ny lohany dia asiana haingony kely mba mihinana ihany koa no maso indraindray.

Rehefa any am-pianarana tokoa ny ankizy na ny tanora dia tsy voatery mianatra foana fa mba misy ihany koa ny fotoana ahafahana mifampiresadresaka sy mifampizara fahaizana ihany koa ary amin'ireny fotoana ireny dia ahafahanao miala sasatra kely na mihinankinana sy misakafo kely.

Ny trano gasy dia mitovitovy daholo ny endriny, indrindra fa ny talohaloha elaela tany dia mitovy daholo ; tsy misy hoe ity mahantra, ity manan-karena fa rehefa misy omby eo an-tokotany dia manan-karena izy izay no dikany.

Itony no atao hoe"borosy famafana trano", afaka hisokiranao tsara ny vovoka any ambany rehetra rehetra any. Misy ihany koa izao"borosy fanasana pô" izay tena ilain'ny rehetra rehetra mba kikisana tsara ny eo anatiny mba tsy hahitana fofona.

Raha sendra mivoaka ny trano ianao ka adino ny rano, dia afaka manatona an'ireny magazay lehibe ireny ianao fa misy rano izay ilainao ao ; izay mety aminao ihany koa na amin'ilay kely, na amin'ilay lehibe, dia azonao jifaina avokoa.

Mila ataonao matanjaka tsara ny kodiaran'ny saretinao raha hoentina hitadiavam-bola toy izao izy. Manjary ny kely azo indray avy eo no lany hanamboarana azy raha toa ka ataonao malemilemy izy.

Ity mpivarotra iray ity dia mivarotra voanjo sy ny akondro. Ny akondro dia antokony izany hoe misy tokony anankiroa dia manana ny vidiny. Ireo izay tsy afaka mividy amin'ny kilao izany dia afaka mividy amin'ny toko.

Maro dia maro isan-karazany tokoa ny kapa sy ny fitafiana izay eny an-dalana rehetrarehetra, eny ny anaty tsena na anaty magazay eny fa na dia amin'ny sisin-dalana ary dia hitanao avokoa mamelatra entana feno kiraro, kapa be dia be ho an'ankizy sy ho an'nyvolon-dehibe.

Ny voatabia dia isan'ireo legioma izay azo hitsaboana ihany koa na ho an'ny zazakely na ho an'ny olondehibe satria raha mitohana ianao dia afaka alaina ny ranony dia sotroina izay mampalefaka tsara ny fitohanana.